Tani be7ashe duzay aaze gizayssa gidikko cimmida daro asatakko daro cimmida asati shiiqidinne ba huuphe bollan aykko sharbbeta afilat shiishidi izati uttidi dizayssa qonccisees.

hayssan daro poolisata cugay dumma dumma izetas imettida mayoota may7di uttidi ha sinthe beyizayssanne lanqera dunguza misiley dizay beettees

hayssa ni keehippe qoodan dariza asati keehi awiza gallassan ogeke7idi issayssay kushe bolla denthidi yeekkishenne issayssay yanxila oyqqidi waassishe bizayssa ha misiley bessees

Hayssani qasseka tani xeellishini issi gita keetha gaathani asati shiiqidinne dizayssanne heni baggara diza keethezi lo7izayssa tas hayssi qonccises.

zokko bolla izetaasi mesqele milikitey dizayssa may'da asati ha baggara gedde simmidi uttin seekkira qasseka ha simmidi xarapepbe sinthan woththidi uttiza asati deettes

hayssantani be ashe dizayssi issi addedayssi manaxire ba aypa bolla woththidi ha simmidi isi eqqidayssanne addezi lo7ishe dizayssa qoncisees

tani be'ashe dizayssi aaze gizayssa gidikko daro asati gammo asati shiiqidinne izi aazi beyana izati yidakkokka eretenna shin izati eqqidi dizayssakko

tani be7ashenne xeellashe dizayssi hayssa wora giddo haretakko ha wora giddo haretikka tani be ishen keehidi modhidi ekkidayssanne qasseka keehi lo7idayssa izeti gididayssi qoncisees

ero hayssan tani be ashe dizayssi aaze gizayssa gidikko issi medho oydezaranne qoofe zaranne asazi may7ida mayozi boochchu gidida asati shiiqidinne issi bessan uttidi deettes

Issi kaame daari bollas kezanas gaxareppe gezefe yida asati shiiqidinne anno kaamey bolla kezanas giigettishe izeti dizayssa qonciseesko.

tani be'ashe dizayssi aaze giikko qasseka hayssal mithanne ha mithaza lanqen uttana bessa mithafe oothettiza oydeti ootettidi dizayssakko tani beyizayssi

tani be ashe dizayssi issi lo7iza keeththekko lo7iza keeththey karera gede efiza ogeyakka keehife lo7o gididayssa hayisan tana betam bessishe dees

asati be kushe idimmidinne geda simmidi eqqidayssanne puda baggara maatati ekkida bessan qaseka asati qase be kushe bayidi dizayssa qoncisees

tani xeellizayssi woykko beyizayssi aaze giikko gaammo dunguza may7ida asatinne gaammo dunguza be huphe bolla woththida asati shiiqidi uttidi dizayssakko ta beyize

issi macasiya gashe naa ehadanne idimmada uttin issi haakimezi qasseka izo narpe caddishe dizayssanne harati guyera betara naagishe dizayssakko beettizay

Daro asata ehidinne issi bessan izati utissin gashe naytara shiiqidinne kath izatas imettidayssa uttidi akeekara izati miishe dizayssa beyoos.

hayssan tani beyashe dizayssi aaze gizayssa gidikko dumma dumma haaththetinne haaththeta lanqe asi izan eqqidi biidi beyana bessay ooththeti keehippe lo7izayssi dizayssa qoncisees

Hayssan tani be ashenne xeellashe dizayssi aaze gizayssa gidikko issi adde dayssi ha simmidinne gaammo dunguza may7idi dizayssa bessees

hayssan taas beettizayssi aaze giikko heedzdzu gammo cima aawatakko heedzdzu gammo cima aawatappeka issinosi giddon dizayssazi haasayi she dizayssi qoncidi beettes

Daro asati shiiqidinne issi bessan salo midho oykqidanne iza giddon aadhdhi booththi diza qoope ba huphe bolla woththidayti dunguza sharbe goodhe bollara yeggidinne uttidi izeti dizayssa qoncisee

Tani be'ashe dizayssi daro asati gaammo dunguza medho shurabe may7idinne issi bessan ha shimidi ha simmi dizeti uttidi dizayssa qoncisees.

satani xeellizayssinne beyizayssi aaze gizayssa gidikko asatakko asati ha simmidi muleyti gammo dunguza ba qoodhe bolla yeggidinne ha simmi uttidi dizayssakko

hayssan taas beettishe dizayssi duge baggaranne pude baggara gididi asati modho modho asati uttin giddon qasse issi xaraphe daara dizayssa qoncisees

hayssan tani beyizayssi aaze giikko issi dalga kifile giddon daro asati shiiqidinne uttidayssanne issi addezi pude simmi xeellishe dizayssakku

Issi ahddey izas ayfezan dabasay woykko pige geetettizayssi dizayssi gaammo qoofe huphe bolla woththidinne haasayishe izi dizayssa ha addeza bolla akeekadis.

hayssan aaze tani beashe dizay giikko zo7o issi medho gidida asati booththa mayo mayo bollara may7dinne ha simmidi izeki uttidi dizayssa qoncisees

Aawaday issi cima aaway ba doona bolla mayikke oykkidinne manaxire bea ayife bolla woththidinne ha simmidi xeellishe diza issi qoncettes.

Tani xeellishin woykko beyishin gashe nayti issi bolla shiiqidinne issi mitha dizaari lanqen shiiqidi uttidi deettessikko.

Gita abbay dees ha gita abbazappe pude baggara qasse boshetidi ekkida mithara dhi haadhdhi diza gita boshe daara ha abbaza lanqen dizayssa qoncisees

ero hayssan tani ay bayazi na gizayssa gidikko solloy issi baggara baggaras gidi uttidayssanne qasseka iza giddon diza woxe ziike hippe lo7izayssa qoncisees

tani aazi be7ashe dazina gizayssa gidikko gede hayssi kasetha woga hayssi ha buqura malay qooxi keexettidi heni baggara dizayssanne ha baggara diza keeththey qasseka beettizayssakko

gelesho nayti issi bessan shiiqidinne geleshshoynne gelesho nayti shiiqidi dizayssanne ha geleshoti qasse beyishin lo7izayssa qoncisees

hayssani tani beyishin daro geleshschoti keyppe awati ekkiza demban issi mithi dizayssa garsen shiiqi eqqidayssanne daroti lanqen lanqen aadhdhidi beettizayssi beettes

hayssan tani xeellashe dizayssi asati gendatho histidi olla bokki giigisidinne iza giddon haaxe elisidi izati woththidayssa hayssa misilezi qoncisees

hayssan tani be'ishin gashe naytatho gizayti gita maca naytakko shin qasseka izeti issi medho qamise maydinne miicishe dizayssi qoncen beettes

Gadey qammanatho giidi diza yssani daro galeshshoti issife shiiqidinne duulatidayssa hayssa misileza bolla taas qoncisisi bessees.

hayssan aaze beettidayssi giikko halaqaynne halaqa keeththay hayssan ute dandayees giza shuchchati tokketidinne dizayssa bessees.

hayssan tani beyizayssa mala gidikko izetas guyezi aapoti ekkida bessara asati pude simmidi yishe dizayssanne ha asati qoodan ichachu gidizayssa bessees

tani xeella she dizayssi worame doosappe issino gide zaarokko hanniska sunthazi tani qoppikko urdalekko izakka lo7owus

Hayssan tani beyizayssi haaththey shuchchan bollara shuchcha giddora duge posus gidi lo'iza ogera goggishe dizayssi ayssi gammo giddon dizayssa tani erizayssi besbeettes.

hayssa misileza bolla tani be ashe dizayssi luusi atetha meqethakko hayssa luusi atetha meqethazi biidi zu7asozi wurisheh dizayssa qoncise sikkotaas

Hayssan tani xeellishin issi macasiya daara booththa sure gixadanne ba huphe duge qoladanne ha simmada iza eqqida issa bessees.

Hayssan tani beyishin hessa nu dere tophiya kawo aymede7abi geetettizayssazaranne issi addedayssara kushe ize cabaxetidi eqqidi dizayssa qoncisees.

haysan ta be7ishin issi salo mala qalamee giddon telegrame sile bicha de7izayssi beettes;haray aykkoykka a matara xeellishin beetenayssa misile bessees.

issi maca naya pootoy beettizayssanne hassaa qasseka qeeyi bahire hudiretenne yaleemin gidipete nagizayssi iza bolla xaafetti didizayssa bessees

Hayssan issi addey foto bolla beettizayssanne so asata kaasse geetettiza xuufey xaafettidi uttidayssi ha misile bolla beettes

Hayssan qasseka booththunne karethinne masatidi uttidinne dabtare issi bolla oykkidinne duge simmidi tamarsiya asa xeelliya asata beyays.

tani be'ashe dizayssi issi gooshsha masatida adde dayssi oge bolla izi aasakko qommo mada barata mayidi dizayssanne goye baggara issi adussa gambellay eqqidayssakko

hayssan tani xeellizay miizatakko miizati keehippe lo7izayssinne qasseka maathi asa naas immiza ra medoosata qommo gidishin izetikka keehippe lo7oosona

Tani xeellizayssi aazey gidikko tophiya yeta dash hay limaamma gizayssi xaafetti gidizayssa lanqera issi addadayssi booththa kumetha may7o may7des

tani be'ashe dizayssi aaze gizayssa gidikko koronte shuboti iza giddora aadhdhi bizayssanne qasseka ogekko tani beyizay ogezappe gede baggarakka woratikka beettosona

Hayssa giddon tani beyi shin issi addedayssi be ayfe laallidi xeellizayssanne ayfeza bolla qasse izi imanaxire woththidayssi hayssa giddon taas qonci beettes.

Tani be7iza wode tas beettiday aaze giikko issi keetha giddon dumma dumma oydeti dizayssane ha oydetas qasseka guye baggara abeeba masatiza mithi dizayssa bessees.

hayssan tani beyizayssi issi issi xuufetakko ne ho baarinna irstoranta gizayssi iza bollan xaafeti uttidayssi amarethorakko gamothora tani beyishin katha keeththe gizayssakko

hayssan tani be'ashe dizayssi aaze giikko asatakko asikka gede baggara beettes ogeykka beettes mithi kabeettes qorqoroykka beettes

hayta beyizay issi keyippe dalga kifile giddon daro lo'iza miishatinne tarapheti lanqera shiiqi uttidi asi baynna baado de'izayssa bessees

tani be'ashe dizayssi aaze gizayssa gidikko issi aawa dayssi xaraphe bolla be kushe woththidinne pude saledaa xeellishe izi dizayssanne hayssa misilezi qoncisees

hayssan tani beyizayssa mala gidikko asati oge bolla shiiqi dinne dizayssanee hayssati tani beyi shin koronte hayle giigisiza asata gididayssa qoncisees

hayssa nu be7ishin kehippe dalga saledan xaafetti deiza daro xuufetanne lanqiyan macatinne attumati shiiqidi daggafetti iza matara eqqidi de7izayssa hamisiley bessees.

tani xeellishin issi adde dayssazi ha be duuna doydinne haasayizenenene bi'ire be kushe bolla oyqidi uttidi dees izikka pooliseko

Hayssan ero tani be ashe dizayssi asati shiiqidinne hayssa tamo dano sigateppe woykko hirgafe attanas giza amirare komishiney caafettidi dizayssa bessishe dees.

Hayssan beettizayssi kawo hinxatakko kawo hinxata giddon qasseka giddora dolishe lo'o lo'o diza miththatikka abeeba daanizaytikka beettishe dizayssi qonceesko

Tani hayssan xeellizay aaze gizayssa gidikko hayssi mangiste hinxakko hayssi mangiste hinxazi keehippe lo7izayssanne iza karezan asi dizayssi qoncees

tani xeellishin hayssa keeththezi keehipe lo7ees hayssa keehippe lo7iza keeththeza gaaththa giddon daro keehippe lo7iza xaraphetinne oydeti dizayssa qoncisees

Hayssan taas beettishe dizay si aaze gizayssa gidikko daro maca asatanne attuma asatakko hayssa asatappe sinthe baggara qasseka asati izatas haray yootetishe dizayssa siyishe deettes

hayssa kifileza giddon tani beyizayssi dokitere abi aymede si7iley7iza bolla kaqetidi girgidaza bolla dishin ha baggara qasseka soofa tikka uttiza oydeti keehippe lo7oosona

Hayssan tani aazi be ashe dazina gizayssa gidikko kawo keeththe woykko mangiste kiyethe hinxata be ashe days hayssazikka qasseka salome dho oykkidayssa bessee.

tani be ashe dizayssa mala gidikko keeththeti lo7iza ogera keexettidi giigidi dizayssanne ha keeththeta qaren abebatinne dumma dumma maatati toketidi deettes

tani hayssan be'ashe dizayssi buro keexetidishe keexettishe diza keeththenne iza bolla asi kezidi dizayssa qoncisizayssakko

tani be ishe dizayssi aaze gizayssa gidikko hayssi dumma dumma gita keetxey dees gita keexxeza lanqen qasseka maatatinne mithati dizayssabesses muusaqu

tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko hayssan dumma dumma maashinetakko dumma dumma maashineti dizayssi iza sunthazi izi aazi gidikko tani eranas dandayabekke

tani hayssan beyizayissi aaze giikko issi keeththa giddon ha7i wode soofa geetettiza oydey giigettidinne keehippe lo7iza ogera oosettidi giigi di dizayssa qoncizees

Issi macasiya daara daro waraqata ba sinthen shiishsha woththada booththa kumetha mayo bees mayada ba duuna bolla cinbille wothada dawus.

Tani be ashenne xeellashe dizay dumma dumma dhaleta kilaasetakko dhalesa kifile giddon dumma dumma dhaleti kartoon erataka qashettidi uttida hssa hayssitaas keehippe qoncisees

Tani be ashe dizayssi cimmidanne caallida asati tani be ishin bessazi haakkime keeththa daanizason shiiqidinne gaaththan harganchas dishin karen izeti naagishe deette

hayssan issi attuma naynne issi macasiya uttada hattuma nay bido guddan iza koshshiza miishe maaddishin uttada iza xaafishininne daro maxaafati izata sinthen madadan uttidayssa bessees

ero hayssan qasse lo'iza ooththo ooththishe deettes, asatikka ushshata xaraphe bolla woththidinne qasseka daabboykka uuketidi izata sinthen wothetin ha daabbosa shiiqidi izeti bathishe dettes.

Hayssan tani be ashe dizayssi issi dhaleti woykko kinineti bayzettiza bessani issina yiidinne macasiyo shammanas oychishe dizayssakko.

tani be ashe dizayssi alama dumma giddon deuenna hixaanateta akamaso kilinike gizayssi xaafeti diidizayssa taas qonceesko

aaze tani beyizayssi giikko issi addera issi aayo cima daarira aawati nam7atikka cimatakko ayi akka shini izeti gashe naabees yelidinne iza qasseka ushshishe dizayssa qoncisees

tani aazebe7ashe dizaygikko hayssan qasseka daro gita gitanne borcama asati shiiqidinne issi bessan ha simmidi izati eqqidayssa hayssi tana bessees

Hayssan aazihe dizayssi gidikko nam'u adderanne issi macara eqqidi deettes hayssafekka guye baggara kittifat kilinkawi mukera gidayssi xaafetti dii dizayssi qoncees.

hayssan tani be'izayssi aaze gizayssa gidikko yedejas mach balcha hospitale rusiya qey mesiqel gizayssi xaafetidi diza hospitale bessees

ayfes sakettiza asati be ayfes ammuley ashsha gis gididinne duunaza doyidi doyidi aykkoyka izetas beettuwa shin izeti ha iziti hbe kallo oykkidi uttidayssa quncizi izgu

tani beyizayssa mala gidikko asati shiiqidinne xaraphe bolla ukethay uuketidi wothetidayssa bathishenne miicishe izati dizayssi qoncidibeettees

Tani izan be ashe dizayssi aaze gizayssa gidikko duge baggaranne pude baggara giidi asati uttidi din izappe gede baggara deena ministere gizayssi xaafettidi dees.

daabbey uuketidinne giigidi dees ha daabbeza bolla qasseka mashshaykka dees oyddu asati waraqata oykkidi ha bessishe dezayssa beyadis

Issi wora lanqera yiidinne keeththey keexettidi dizayssa ha keeththazikka qasse gede zumatara diichettidi keexettidi dizayssa qoncisees.

hayssan tani beyi shin asati gita gita asati dizayssanne ha asati tani xeelli shin qasse sinthera koronte shuboti dizayssa hayssan qoncisees

hayssan tani xeelli shin arbamincen diza gaammo adde baabbayezi keehippe lo7ohisiza woykko lo7iza ogera taas beettishe dizayssi hayssan qoncekko

Hayssan tani beyizayssi ooratha geliza tamareta giidinne iteni ichiza algay inte tiran sportey intes muleyssikka naagetidayssakko giidinne dees.

Hayssan tani be ashe dizayssi aaze gizayssa gidikko issi adde dayssi issi bomba gaathan gelidinne ba kushe mecetishenne dizayssa qonciseesko hayssi

hayssan qasse tani be ashe dizayssi issi addedayssi uttidinne issi mitha pute daaro tokkishe dizayssanne izi garse haaththe qolishe dizayssakko

Tani beyikko hayssan beettizayssi aase giikko koronte poole masatees koronte poolosi aadhdhidi aadhdhidi eqqidi hayssa baraha masatiza bessan dizayssa qoncisees

Tani ba'ashe dizay aaze giikko issi dalgga ogey dees haa dalgga ogey lanqeranne qasseka maatatinne miiththati lo'izayti beettosona guussikko

Tani hayssan xeellishin woykko be ishin issi gita keeththe dees ha gita keeththeza lanqera qasseka koronte shubotikka aadhdhidi bizayssi beettees

hayssa qasseka tani beyiza wode gammo dunguza kumeththa may7ida asati huphe qoofenka gammo dunguza woththidayti qasse shiiqidinne keeththe garsen eqqidettesko

Tani be ashenne ake kashe dizay aazey gizayssa gidikko hayssa limate ooththiza satakko hayssatikka kushe giddon daro akafata oykkidi denthidi akafaza ha bessishe deettes.

Tani be'ashenne xeellashe dizayssi woddati woykko dumma dumma irati bukkikko di'oti gadeza meecidi ekkidi boonta mala keellishe deettees

tani be ashenne xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko nayti issi oge lanqera ogezas ladde oykkidinne izati gede aadhdhidi bishe dizayssi taas beettes

Aazi xeellashe dazina gizayssa gidikko hayssan qasseka issi gezetho keeththe dizaara dawus gezetho keeththey dizaara dishin ha keeththey dan'ora qasse uuthatinne dumma dumma mithati deeta.

tani beyizayssi aaze giikko asati henira ha shiiqidinne qirsiyalew taarik alewu gizayssa issi keeththe wolaytasodo gibbe giddon diza keeththey karen eqqidi deettes

tani beyizayssa mala gidikko asati hayssan lo7o lo7o mayda asati shiiqidinne oge bolla eqqidinne issi oosancha dayssara izati haasayishe dizayssakko

Tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko hayssan qasseka daro asati shiiqidi ha simmidi uttidi dizayssa qoncisees.

hekko tani be7izay aaze giikko sayn tamaridi wursetidi wursidi anjo gallassan asa tamare nayti shiiqidinne ufayssas ba qofana ba bishe deettes.

tani xeellishin booththa qalamen tiyettidi giigida keeththey dishin ha keeththey karera maatanne mithi lo7iza ogera tokeetidi dees

hayssan tani xeelliza wode asati tamaridi wursidinne wursetha gallas wordotonta malanne dumma dumma gubbotamonta mala kushe denthidi izeti caaqishe dizaysa

haraykka aaze beettizay gizayssa gidikko issi macasiya giddon eqqi dishin nam7u addezi addeti be kushe bolla hayssa markawara qaata oyqqidi miicishe deettes

hayssan qasseka daroy miishey beettenna asati issi zayzaretho giza kesha giddora be kushe yeddidi yeddi diizeti ha kusheza yeddi yeddi izeti oykkidi dizayssi qoncekko

hayssan tani be ashee dizayssi aaze giikko asati gede simmidi uttidayssanne ha asati qasseka gede baggara ha simmidi dizayssa qoncises gaadakko ta beyizee

Tani aaze beyishe dizayssi giikko kilo milikkite adde kushe bolla bessizayssanne hayssazappe guye baggara dumma dumma katamati beettishe dizayssa qoncisees.

Hayssan asatho normali beettenna izi beettizaykka eeshoctho izgidi issiniya maca sinozi adde gidayssi eesho malay beettishe taas deesko.

Tani xeellashe dizayssi aaze gizayssa gidikko daro asati hokkidinne mithay dizayssa lanqen shiiqidi uttiday dees xeellizay dees giidi dizayssako.

Ero hayssan qasseka keehippeka ha silo7iza lo7o keeththey keexetti di diin ha keeththeza kanera heni baggara qasse asati beettidayssi haissantas qoncidi beettesko.

Kaamezi qasse hayssan ehidinne dumma dumma iita qoshsha miishata issi besani qolishenne izi an qassekka izi eqqidi dizayssa qonccekko.

tani xeellashe dizayssi aaze gizayssa gidikko karepe buuratanne dumma dumma miishata asati denthi shedizayssanne qasseka macara addera shiikidi pittishe dizayssakko

hayssan aaze beettizay giikko hayssa galal7o medhon oothettiza kaameynne ha kaameyppe geedo baggara issi keeththe daara taas beettawus

hayssan tani xeellishin daro asati oge bolla ooththishe dizayssanne hayta ooththizayti boncotanne dumma dumma miishata ekkidi bishe dizayssa qoncisees

taas beettishe dizay aaze giikko issi kaamey geda simmidi aadhdhidi bizayssanne hakaamey bolla qasse kartooneti aadhdhi dizayssa bessishe dizayssakko

Tani xeellashe dizay aaze giikko qoshashati woykko buurati qolettiza bessan buurata asati ehidi qolidayssanne kaameti guyera beettizayssakko.

Hayssan asati shiiqidinne dumma dumma anqashatanne oge bollafe buurata iita miisheta denthishe izeti dizayssa qoncisiza misilekko

Tani be ashe dizayssi aaze gizayssa gidikko asati issifetethan shiiqidinne ogelanqen koridare limate giidinne izeti shiishshidi iitata denthishe dizayssakko

hayssan tana beyishin keehi gita wolqama oge bolla mithati qanxettidi wodhidayssinne eeta miisheti yiidi ha oge matan qolettizayssi beettes

tani be iza issi aaze gidayssa gidikko mashinale ayde misikebay dete gizayssi xaafetidinne amorethora dizayssa hayssa misilesa bolla nuuske hidi qoncisees

Hayssan tani be7ashe dizay aaze giikko payda matawuqa doyssana yida naytakko tani beyizay payda patawuqa doyssana yida nayti shiiqidinne uttin issi addadayssi izetas giigissanas dandayides

Issi asi ayfesozi izas beettenna shin payda wode biraawi metowuqa yigi bugizayssi xaafettidi dizayssa be silke bolla izi bessi shedizayssa ayssa misilezi bessees.

issi adde dayssi hayssa payda matawuqa bolla xaafettidi dizayssa bolla izi pooton uttidayssa hayssa misilezay bessizayssakko

Ero hayssanka tani beyizayssi digitale metahu qa silke giddon demmite gizayssi xaafettidinne hayssa giddon dizayssanne hayssi qasseka nuus timirte gididayssa qonciss.

Hayssa qasseka usupu xeetanne laatammanna usupunni itophiya bira woykko itib gizayssa he silke quxire giidi xaafettizi dizayssa ha baggara pay giidi qanxa gizayssa xaafidi woththides

Payda aydi gizayssi diyaqe lemmi deyu quyn giidi ha oychidinne izetas qasseka mule dhiqimezanne sistemeza tani yootana giidi yootiza addey dees.

hayssan aazee beettizay giikko daro asati shiiqidi dishin izetta giddoppe issi naya kare dere ase masatawus issi aayiya keehippe booxadus keehippe lo'awus

Tani beyashe dizayssi aaze gizayssa gidikko issi addedayssi booththa qofe be huphe bolla wothidinne haasayishe izi dizayssanne pude pheellishe dizayssakko

hayssan tani beyishin dere cimati kehippe gita wolqama aawati dunguza maydinne kushen maata oyqqi xambaro oyqqidi eqqidayssi beettes

Tani be ashenne xeellashe dizay aaze giikko be7aype bolla manaxire woththida gika gita asati gammu dunguza may7dinne uttidi izati dizayssakko

hayssani tani be'ishin keehippe dariza asati daro attuma naytinne issi macay izeta giddon dizayssanne ba sinthen booththa miishe sinthen woththidi dunguza xarapheza bolla yeggidi kushe bolla denthidi izeti eqqidayssi beettees

hayssan qasseka zeena gilgilota aqirabe ooththiza asati gedera ha simmidinne oge bollara toora ha hamutidi izati yishe dizayssa hayssi qoncisees

Hayssan tani xeellashenne ake kashe dizayssi aazee giikko issi zo7o macasaya huphey bollaka izis diza qalamey zo7o gidi daara eqqada haasayashe dizayssakko

hayssan issi indodaara booththaranne karetha walaka koote lo7izayssa may7adanne ba hilinna sporti ministere gizayssa lanqen xaafettada izi lanqen uttidayssa bessees

tani be'ashenne xeellashe dizay itophiyawuta temari aleme aqef ambasader gididaro giidi asi iza bolla xaafidi wothida xuufey taas bettishe dees

Tani be'ayashe diza issi aaze giza issa gidikko attuma asati shiiqidinne issi keeththa giddon hokkidi xaafishenne qasseka siyashe diza issa bessees.

Tani be ashe dizayssi aaze gizayssa gidikko asati hayssati kawo oosancha asati oge bolla eqqidinne ha simmiti miicishe dizayssa qoncisees.

tani hayssan be'ashe dizay aaze giikko sekira issi madirike bolla asati eqqidinne ha xeellishe dizayssanne kushe idimmidi izati eqqidayssakko

tani be' ashe woykko xeellashe dizayssi aaze gizayssa gidikko issi adde dayssara daro asati shiiqidinne haasayishe dizayssanne izati baqqanathu isgidi dizayssakko

tani beyizayssa mala gidikko duge baggaraka oyde puda baggarakka oyde giidi lo7ishi giddora qasse ciishshay dolishe dizayssi hayssi keehippe malalizayssakko

Hayssan tani beyishin daro asafi shiiqidinne dugenne pude hizgidi kawo oosanchati isporte woykko paasporte aqirbote immizayti shiiqidi izati dizayssa qoncisesko.

tani xeella she dizayssi aaze gizayssa gidikko nam7u issiran issi macanne issi addey sinthera aadhdhidi izati haasayi shedizayssanne izati be kushe bollan denthidi dizayssakko

Nam7u maca asati ayssan beettosona nam7u macaa asati beettishin hanno qas issi baggara bulla kumetha may7o may7idari guyera tophiya bandiray dees.

tani beyidayssi hayssan aase gizayssa gidikko caalata asati caallida asati shiiqidinne ha baggarenne gede baggara eqqidi dizayssa hayssi qoncisees

Aze tani be'ashe diza azeigiikko asati shiiqidinne issi gita maashiney ooseti diidin ha maashine zaa lanqeni shiiqidi izati eqqi dizayssakko.

tani be ashe dizayssi tophiya poderale poolise gizayssakko ha federaale poolise gizayssazi qasse armazi hayssan sa7alettidi hayssa iskirineza bolla uttides

tani aazi be'ashe dazina giikko poliseti issi bessan kumethara shiiqidinne beza izatas imettiza timirte tamarishedizayssa qoncisees

Hayssan taas beettizay aaze giikko poolisetakko poolisetanne issi issi kaameta naagiza pooliseti hayssa giddon uttidayssa besseesko

tani beyiza wode dumma dumma poolisetinne hara hara asati qasseka uttidinne wara qaata bolla xaafishenne haasayishe dizayssa qoncisees

hayssan tani be ashe dizayssi aaze giikko poolisetinne dumma dumma asati salpetidi heedzdzunne oyddu cugan ha simmidi eqqidi deettes

hayssan qasse ooso bolla keehi gam7ida pooliseti modhidinne keehi zal7atti ekkida pooliseti sife shiiqidinneizeti sifessan uttidi dizayssa amisilezi qoncise

hayssan tani be ishin kaameti guyeranne sinthe maaran giidi salpetidi izati issi oge bolla eqqidayssanne ha kameta medhoy booththu gididayssa qoncises

issi poolise dayssi pude izi aasa ginbe bollara kezishe dizayssanne ha pooliseza sinthe baggara mithatinne dumma dumma miishatti de7oso na

issi poolise dayssi yiidinne issi kaamey bishe dishin ha kamiyo essidinne manjaf mqade giidi oychishe dizayssa qoncisees

Hayssan tani be a shedizayssi aazie gizayssa gidikko issi attuma naadayssi woykko issi addey be achche doyi woththidinne haasayi shedizayssa issi taas qoncisesko

Tani xeelli shin hayssandaro poolisetinne izetan giddon aadhdhi aadhdhi poolise gidonta asati izetara walakettidi uttidi deettes.

Hayssan qasseka tani beyi shini issi poolise dayssi ha simmidi yehedi eqqin ha pooliseza bolla qasseka haythe bolla silke woththidi izi tisi shishe dizayssa qoncisees.

aysuso giza kaamey bolla bandira oyqqidinne diza asati bollan kezii dishin garsera diza asati puda zaaridi izata xeellishe deettes

Hayssa tobiya kuushsha kawo gididayssa aymedee abi eqqidinne issi issi qommo woykko issi issi miishata haasayishe deesko.

tani be'ashe dizayssi aaze gizayssa gidikko hayssan dalga gita gita asati shiiqidinne hayssan dizayssanne qasse hara hara asatikka dizayssa qoncishidi bessees

Tani xeellashenne ake kashe dizayssi aaze gizayssa gidikko issi addedayssi ba duuna doydinne ha xeellishe dees ha addezikka tani xeellishin guuthu caalanatho gees.

tani be'ishin hayssan beettizayssi asati ha simmidinne uttidi issifetethan uttidi hayzidi akeekishenne siyishe dizayssa bessees

Da.ro asati shiiqidinne hayssa gis teza doorite giza xuufe xaafidinne hayssa gistey shqashon iza bolla diza postere oykkidi izeti bessishe dizayssakko

Hani xeellashe dizayssi aaze giikko maca asatakko maca asati be may7o may7etidinne issisora yiidinne ha simmidi uttidi izati dizayssa bessees.

hessan nu be ishin daro asati heeranne haara simmi uttin izata giddon tophiya hayssiza kawoy giddon uttidi issayssara dumma dumma qofata laamettizayssinne tophiya bandiray izata giddon dizay beettees

Nu kawo gididayssi woykko tophiya kawo gidida aymede abi be kushe bolla denthidi asatas be aaththiza qofa yootishe izi dizayssi hayssan erettee

Tani be'ashshe dizayssi daro asati hayssa bilxi ginnaza doorite giidinne asati yiidinne postere ooththesidi iza oykkidi googishe dizayssa guppishe dizayssa bessees.

Tani xeellishin woykko beyi shin heedzdzu macanayti qorqoro eqqidi deettes izeti eqqida bessazikka issi mitha garsen gididayssa bessees

tani be ashe dizayssi aazey e gizayssa gidikko hayssan caalida asati tamarida asati shiiqidinne imettiza qofa ba waraqata bolla xaafi xaafi oykkishe uttida

Tani be ashe dizayssi aaze gizayssa gidikko issi kifile giddon caalaynne yelaqa gidida asati shiiqidi hara asi izatas cingursa yootizayssa akeeko bolla deettes.

tani be7ashe dizayssi aaze giikko attuma nayti issife shiiqidinne issi bessan dizayssanne daroti izatappe booththa may7o may7idi dizayssi qoncees

Keehippe daro asati shiiqidinne issi bessan muleytikka shiiqidi gita addarashe giddon izatas yootettiza ceengursa siiyishenne xaafishe izetti diza issa qoncisees.

hayssan ta beyishin heedzdzu macasatinne issi attuma naay qorqoro oyqqidi issi keype gita mitha garsan eqqidi beyizayssa bessees

Asati shiiqidinne issi mitha garsene daro asati gashe naa idimmidinne shiiqidi dizayssa hessa tani beyada akkekada be'adis.

tani be ashe dizayssi aaze gidikko dumma dumma kaametakko ha kaameti qasseka kaame ta giddon asati gelana yiidinne giigetishe izati dizayssa issi bessees

hayssan tani be ashe dizayssi aaze gizayssa gidikko asati gede simmidi oge bollara bishe dizayssanne izetti be huphe bolla janxila oykkidayssakko

hayssan tani xeellashe dizayssi aaze gizayssa gidikko keeththey lo7o keettey keexxettidi dizayssa lanqera pude baggan daro asati oge lanqen eqqidinne ase naa gish dizayssa masatet

hayssan ta beyishin keeyfe gita wolqama haaththey duge simmidi goggizayssanne iza matan daro ciishshati toketidi deizayssa bessees hayssafe bollara gita shuchchati de7izaybeettiis

hayssan tani xeellishin maqedooniya gizayssi asa maado qasse asas beqqikko woykko asas gides gizayssi xaafetti di dizayssakko

tani xeellashenne be ashe dizayssi aaze gizayssa gidikko hayssa ba shasho giza kaameti sinthe ayranne guyeranne issi madadara ha simmidi izati yishe dizayssa qoncisees

Aze tani beyashe dizayssi giikko hayssan qasse daro mala xititi hu'eyka ekkiza addey komputere xam'ishe dizayssanne issi addezikka izi xam7izayssasa beyishe dizayssakko.

Hayssan qasseka tani be ashe dizay si yaase giikko hizbata shiiqiza qirbote immiza asati shiiqidinne issi ma dirikke bolla eqqidayssa qoncisees

Tani xeellashinne ake kashe dizayssi aaze giikko issi kaame wolqama kaamiya duge aadhdhada bashe dishin izi bolla asati kezidinni uttidi maarara bishe dizayssakko.

tani be ashenne xeellashe dizayssi aaze giikko hayssan booththa mule tikka maydinne booththu maydi diza nayti dizayssakko tani beyizay

tani beyizayssi aaze gizayssa gidikko issi wora giddon keexettidi booththa qalamen tiyettidi diza keeththe masatizayssi taas beettishe dees.

tani xeella sheddizaysi aaze gizayssa gidikko issi addey booththa kumetha may7o may7dinne bandira masatizayssa ba kushen oyqqidi ha simmidizi xeellizayssakko

Issi naadayssi ash num7u tammanne osupuna gizayssa be shurabe bolla xaafeti dizayssa booththu may7di shusaron yide ta gizayssi iza hu7e bollara dizayssi beettees

Tani hayssan qasseka aaze gizayssa gidikko issi addadayssi duge guyera ayssa arba mincera pudde kezi dilen beyi shin beettiza worazi dizason eqqidi dendides.

hayssan taas beettishe dizayssi aaze giikko issi macasiya daara issi keeththe garsera dunkane masatizayssa garsera ha xeellashe izadizayssakko

Tani be ashe dizay aaze gizayssa gidikko daro dangarsatinne qasseka gaammoti dumma dumma do7ati dizayssi beettees.

tani be'ashe dizayssi aazaya gizayssa gidikko heedzdzu asatakko heedzdzu asatikka issi mitha garseni tani beyishin arba mincen diza mincey lanqen biidi dendizaza masatetes

Tani beyiza mala gidikko heedzdzu attuma asati gaden uttigidin qasseka oyddu asati eqqidinne ba kushe bolla macanayti miccidi de'osona guussikko.

Hayssan aaze tani beyashe dizayssi giikko haylashotakko haylashoti haaththe giddofe kezidinne gede simmidi izeti bishe dizayssa ha qoncisees.

tani xeella shedizayssi aaze gizayssa gidikko booththa adussa addekko ha booththa adussa addezikka booththa may7o may7dinne eqqididees

keehippe lo7iza woray guye baggara dees. haworazappe qasseka duge aafoy dizayssa qasse shubon giigidinne asi iza bollara gede aadhdhanayssa ooththidi zogga bolla maca naytinne adde nayti eqqida.

Tani xeellashe dizayssi aaze gizayssa gidikko issi gashe naadaaranne qasseka heni baggara xaafiza asati uttin gashe naa yada be sunthu xaafisa shedizayssa qoncisees.

Hayssan aaze beettizay gizayssa gidikko mitha garssen asati shiiqidinne paydadas be kushe nam7a yekkidi ashaara denthishe dizayssa hayssan qoncisees.

Ha miishezi aaze gizayssa gidikko daro caala asati yiidinne mizgeba mazagabetishe izetti dizayssa hayssa misilezi taas qoncisidi yootesko

hayssan qasseka tani be ashe dizayssi issi addadayssi hokkidinne izi aazi xaafise dishin harati lanqera shiiqidi eqqidi dizayssa qoncisees

hayssan tani beyizayssa mala gidikko hayssan issi macasiya komputere xam7ashe dishin harati guyera yiidinne izi matan tarantaran eqqidayssa bessees

Tani xeelashenne be7aashe dizayssi issi caala aawa dayssako caala aawazikka hayssa paydaza kesisanaas ba kushe asharaas wothidayssi qonccidi beettees.

tani hayssan xeellashe dizayssi mashinera issi gashe naya dayssi be aypeso gelthidi xeellishe dizayssa hayssi taas qoncisidi bessishe deesko

hayssan qasseka komputere maashineza kifile giddon asati shiiqidinne komputeraza xanna ishenne xaafishe dizayssa ayssi nuus qoncisi bessees

hayssan qasseka tani beyizayssi aaze gizayssa gidikko daro cimmidanne cimmonta asatikka shiiqidinne salfettidi izi aazi ekkanas giigishe dizayssakko

hayssan tani be ishin maca nayti be gashshena idimmidi idimmidi yiidinne issi kifile giddon uttidi dizayssa beyays haytikka ta be ishin kitibaate yidayssa masatetes

Tani be izayssi aaze gizayssa gidikko issi asati hayssi macanayti issibe shiiqidinne salfettidi issi bessan izati eqqi didizayssa qoncisees.

Hayssan tani beyizayssi aaze giikko maca naytinne dumma dumma asati shiiqidinne issi bessan izi aazina gishe izati uttidayssi qonce gididi beettishe dees.

Hayssan tani be7ashe dizayssi issi shuchi qolettidu dizayssa garssani Ha shuchaza lanqqen daro asati shiiqidi eqqin issi adde sldizayssi izatas haasayishe dizayssa bessees.

hassan kuwaase kaa7iza maca nayta nayti ufayssaninne kuwaase gooleppe gelidayssafe dendoyssan ufaysan issay issay bolla guppidi miicishini bessees.

Hayssan tani beyshin keeyippe dalga denban waase kaassanchati woxxizayssanne issi addey izata sinthan haaththe hayllanden oykki eqqi kushe bolla denthidayssi beettes

tani be ashe dizay aaze giikko kuwaase kaasanchatakko kuwaase kaasanchati issay issara kuwaaseza marshettishe izeti dizayssa besseesko

Isporte ka7iza woykko kuwaase kaa7iza nayti issife shiiqidinne hayssan qasse ufayssara xoonidi be simmidayssa gish ufayettishe eqqida

hayssan tani be'ashe dizayssi aazae gizayssa gidikko kuwaase kaasanchati gede simmidi oge bolla bishe dizayssa hayssa misilezi taas qoncishizayssakko

isporte oosanshati isporte ooththishenne kuwase ka7anas bolla ho7ethishe dizayssa hayssa misilezi nuus qoncisidi bessees

Tani xeellishin kuwaase kaasanchanayti kuwaase meedara issay issara kuwaaseza marshetishe izeti dizayssa qoncisizayssakko.

tani be ashe dizayssi kuwaase kaasanchainne kuwaase kaasanchata erisiza aawozakko hayssa izeta erisiza aawoza issi kaasanchazi bessishe dees

Hayssanta beyishin kuwaase kaasanchati kuwaase kaa'ishe kehi dalga denban dizayssanne guyera daro asati mitha garsen siygi uttidinne hi eqqidi dizayssa bessees

Hayssan taas beettishe dizayssi aaze giikko issina addey dayssi be kushe bolla yaddidinne izi miicanatho giidi eqqidayssa hayssi misilezi bessees

Tani hayssan beyiza issi issi kuwaase kaasanchay kuwaaseza kaa7idinne xoonidiyeshe ba kushe bolla gita wanca oykkin issi addeyka izara eqqides.

Issi kuwaase kaasanchay ha simmidi eqqidayssanne hara iza matan baynna berkadey ha simmi eqqidi hakamera bolla beyizayssa bessees

Kuwaase kaasancha nayti salo medhonne dumma dumma hara medho may'o may'dayti shiiqidinne izeti kuwaase xoonidinne be madaliya qoodhen aaththidi dizayssi qoncees

issi adde dayssi be achche saayati ekkizayssa haazarsidi izi garsenka bollanka saayay dizayssa miicidi bessishe deesko addezikka lo7eesko

tani xeellashe dizayssi aaze gizayssa gidikko issi aselxaynne sefsebe saanna gizayssi isporte aselxaynne be gididayssa bessanas hayssan bessishe dees

tani be7ashenne akekashe dizay aaze giikko kuwaase kasanchati kuwaase medaza giddon shiiqidinne issay issara zoretishe dizayssi beettees

tani beyizayssa gidikko issi isporteynnay woykko issi kuwaase kaasancha adde naadayssi medaza giddon duge simmidi uttidi ba kushe xeellishe dees

hayssan be ashe tani bidizayssi isporteynnatakko ha isporteynnatikka kuwaase kaa'ishe dizayssanne kuwaaseza ekkanaas issoy issa yedhishenne qabishe dizayssakko.

Hayssan beettizayssi ha'i wodey ehidda baatirezas hayssi baatirezi qasse koronte hayllen eexizayssako baatirezikka keehippe xeellishin lo'izayssako

hayssi tani xeellizayssi hayssi charjare wodorokko hayssi izan aazey go'iza izi go'izayssi gidikko silketa baatire charjidi nuni izan go'ettana mala maaddees

Hayssan asati loome giddon qanxidinne loome juuse izeti ooththishe dizayssanne ha loome juusesi qasse be ishin keehippe lo7izayssa bessees.

tani xeellashe dizayssi aaze gizayssa gidikko hayssa maburatey izara poo7i bentiza woykko maburatey izara poo7i beettiza ampoolekko haraykka shuboy dees

Tani hayssan be izayssi aazegizayssa gidikko daro kameera tanne dumma dumma bootoo denthiza miishata issi bessan shiishshidizati wothidayssa qoncisessikko.

Izi aaza qommo maashiney ooththetidinne giigidi dizayssa bessees hayssa maashie sadoyishin kalaathe gaaththan biray bettizayssi beettees hayssi birazikka tana lo'ees.

hayssan taas beettishe dizayssi aaze gizayssa gidikko dumma dumma izi aaza qommo mashinati ooththetidinne kizidi dizayssanne qasseka iza bolla draazer gizayssi xaafeti di dees

hayssan dumma dumma qommo malko woykko medho oykkidayssi hayssan maxaafati izan asi aykko miishata xaafi xaafi oykkizayssati dizayssa akeekadis

tani xeellashenne be7asher Dizayssi ha7i wodey yida heedzdzu ayfade kameray diza gita kameray diza silkezakko ha silkezikka tani beyi shini geehippe lo7eesko

hayssan qasseka tani be ashe dizayssi dumma dumma massara qommotakko amassara tanka tani sunthaza eronta agikkokka dumma dumma misa7eele minto be gizayssi dees

tani be'ashe dizaysi aaze gizayssa gidikko hayssi izi aazi ooththiza maashinekko izi aazi ooththiza maashinezi keehippe lo'iza ogera oosetidinne izi giigidi dizayssa hayssi taas qoncisees

hayssan taas beettizay aaze giikko dumma dumma asati shiiqidinne oge baanas giigettidi kaame koyizayta masatidi izeti eqqidi dizayssi qoncekko

taas beettishe dizayssi issi adde dayssi zo7o shaamize may7dinne biskilite bolla uttidi dizayssanne ha addezi guuthu miicanatho giidi dizayssakko

hayssan tani beyashe dizayssi aaze gizayssa gidikko paran asati kaatha caanidi gede zarsidi zeti efishe dizayssa ha misile qasse qonciseesko.

Hayssan qasseka karethi masatida asati borsa oyqqidinne duge simmidi yoone negere xeellizayssanne addey eqqidi deizayssa bessees.

ero hayssan qasse tani beyizay si aaze giikko issi kaamey bolla abebati woykko ciishshati toketidi izi bolla uttin hano kaamiya lo7ashe dizayssa qoncisees

hayssan qasseka tani be7ashee dizayssi keehippe lo7iza dumma dumma mashinetanne mashinetho giza oydetho giza dumma dumma miishati issi kifile giddon dizayssakko

Tani xeellashenne woykko beyashe dizayssi issifetethan sinthe bayndo se gizayssi kaameza bolla xaafettidi uttin ha kaameza bolla asati shiiqidinne ha simmidi yiishe dizayssakko ta beyizeen.

hayssan beyishin daro asati biitta goyizayssanne hasata sinthera issi kaamey kundi deene wata lo7ibeettenna asati iza bolla eqqidi deizayssa bessees

ero hayssan tani be ashe dizayssi hayssa ase issi bessafe hara bessa efeza kaamezakko ha kameza lanqerakka asati aykkon miishan caani dibishe deetti

Tani be izay aaze giikko tamarida asatinne dumma dumma hayssati transporte oge bolla ooththiza daro asati issife shiiqidi ha simmidi yishe dizayssakko.

Issi oge giddoni issi motoriya dishin ha motoroyssi tani beyishin guyera diza goommazi kezidi dhayin naaze yiidinne ha motoroy goommayo xeellishe dizayssanne izi beyishe dizayssakko.

Tani xeellizayssi ayssi tiransportennaa lojisti kise ministere gizayssi xaafetti dizayssakko ayssa xaafettidayssa nababa dissipe attin izi aazi gaana koydakkokka erikke.

Tani xeellashe dizayssi aaze giikko hayssan keehippe gita hinxay hinxa keeththey keexxettishe dizayssakko hayssi keeththezikka buro doomettidi wuronta dizayssi qonceko.

hayssan tani beyizayssi aaze giikko kataman diza keeththatako katama gidzdzon diza keeththata pirojakshine gizayssi gita gitay keexetidi hayssan dizayssa qoncise

Buroo keexxetishe diza keethey dees ha buro keexxetishe diza keexteza garsen dumma dumma peero biratatinne dumma dumma tubboti qoletidi deettes.

Hayssan tani xeelli shin issi gita keeththey keexxettidi kumo bolla dizayssanne izappe pude baggara salotinne iza bolla diza shaarati beettizayssi goncekko

tani xeellashenne be'ashe dizayssi aaze gizayssa gidikko issi keeththey lo7iza keeththey keexxettidi kumana gishe dizayssakko hayssa keeththeza gaaththan aykkoykka deenna

tani beyizayssi aazey gizayssa gidikko asati hayssan qasseka dumma dumma miishata oge bolla ginbeta ginbishenne keeththeta giigisishe dizayssa qoncisees

Hayssan tani beyishin keehippe gita gita pooqeti ginben keexetidayssanne kehi dalga ogera daro makinati pudenne duge simeretishe deyizayssi beyettes.

issi keeththey keexettidinne giigidi hathe pasatiza mastotera keexxettida keeththey dishin ha keeththeza gaaththan aykkoykka bayndayssa ayssa misile zii qonci seessikko

hayssan taas beetti sheddizayssi issi attuma naadayssi daro pitotanne dumma dumma miishata tookki ekkidinne gide simmidi izi bi shedizayssi taas qoncees

tani be ashe dizayssi aaze gizayssa gidikko asati ogelanqey iitidi uttidayssa yiidi keshishenne giigisishe izeti dizayssa hayssa misilezi keeshippe nuna qoncises

Tani be'iza mala gidikko galal'o kote mule tamaresa woga may'o mayda nayti timirte keeththan issi kifile giddon tamarishenne xaafishshe deettes

Hayssan tani xeellishin gita keeththe giddon issi dalgga keeththe giddoy dizayssa bessees iza bollankka giddozan oydetinne xaraphpheti dizayssi qoncekko

Hayssan issi keehppe dalga ogen gita keexxey ginben keexxettidayssa sinthen issi attuma nay eqqidi deizayssa bessiza misiley qoncees.

issi astamaredayssi issi tani beyishin pizikise gizayssaza tamarsishe dizatho gees izikka daro formula taa astamare nayta bessidinne tamarsishe dizayssa qoncisees

tani beyizayssa mala gidikko cimmidanne caala asati issi bessan shiiqidinne daro asati issi xaraphe bolla isi aazi ooththishi dizayssa qoncisees

issi baase geetettiza gita kaamey dees ha gita kaamezan qasseka asati shiiqidinne gelanas giigish hedizaysxa hayssa misileza bollafe tani beyadis guussukko

dalga ogey beettes dalga ogezappe pude baggara mithi beettes mithazappe pude baggara qasseka ginben keshettida keshay beettes hayssatikka mule beettosona

Motoreynna woy issi motoreynnay izi aasa wonjaley ooththin ha motoreynnasa wothidinne poliseti iza haasayishish yedizayssanne hara gashe naytikka eqqidayssa qoncisees

Hayssan tani xeellashenne be ashe dizayssi nam7u attuma asatakko nam7u attuma asatappe guye baggara qasseka asati kushe idimmidinne dizayssa qoncisees

Tani xeellizayssi henam7u macate woykko heedzdzu macatie woykko aayeti mitha bayidinne dalga asfalte bollara ha simmidi yishe deettes

Tani xeellashe dizayssi aaze gizayssa gidikko wora giddora kaamey izi waanidi yiidi uttidakkokka erikke worazikke hippe kabbade koshini ha woraza giddora dees.

hayssan tani be ashe dizayssi jenxila oykqida naadaara gede simmada jenxilaza oykkadanne gede iza bashe dizayssanne tani be ashe dayssikko

Hayssanka tani be ashe dizayssi gede mitha bollara mitha giddora efiza oge bolla gede aaththiza biratara othti oothettida zokko be ashe daysko

Aazi taas beettize gizayssa gidikko dalga ogekko ha dalga ogezan maashiney dees mithikka guyera dees ha baggarakka dees.

Tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko issi siino giza kaamekko siino giza kaamezanne iza lanqera haaththe tubbozi dees.

Hayssan ay bessize gizayssa gidikko ee issi horoy bookettidi din ha horoza giddoni qasseka haathe tubboy aadhidi gede bidayssa qoonccissees

Hayssan taas beettizayssi haaththe tubbokko haaththe tubbozikka keehippe dalgga dalgga tubbozi dishin asati gede heeni baggara shiiqidinne miththa garsen eqqidi deettes

Aaze tani xeellashe dizayssi giikko gashe nayti shiiqidinne duuna doyidi miicishenne ufayetishe haaththe bomba giddon ba kushe mecetishe deettes.

hayssan madadara deiza bambata matan shiiqidi attuma nayti ba kushe meecetidayssanne izata guyera daro asati dizayssa issi nezi sinthera eqqidi izata poto qaraxizayssa bessee

tani hayssan beyashe dizayssi haaththey izara goggi bana mala izeti ginben ooththida haaththe haro ogey duge aadhdhidi bishe dizayssa qoncisees.

hayssan tani be ashe dizayssi aaze gizayssa gidikko gita gita attuma asati shiiqidinne isti haaththe genda lanqen izati eqqidayssa qoncisees

Hayssan qasseka gashe nayti shiiqidinne bomba kiddon ba kushe yeddidinne ha bombasa kiddon izeti kushe mecetishe micishe izati dizayssa qoncisesikko.